Obukebe obuterekeibwamu omubisi gwe nduki era nga guboneka gwakutunda. Bbabutaireku ni kifuulanho oba obupapula obutunda obusikiriza omuguzi

Ekiyiiro kya maadhi nga bwokilengera, nga gali mu mwaala ela nga gakulunguta bulungi. Era nga bwogabona ghaligho ni kiragala omulungi era nga bwobona gho. Era galaga nti gakulunguta bukulungute.

Ekiyumba ekye bisolo era nga kiboneka okuba kiyumba kya nte nga bwokibona nga mumbali gwakyo waliwo enhumba eya matafali ekali okubibwaku pulasita. Mumbali ere eriyo ekiyumba ekiringa ekye mbidi nga bwo kirengera mu kiragala wakyo

Emikyungwa nga mikulu bulungi era myenvu gilri mu color ya kyenvu ghangulu ghagho dhilaga nti dhiri mubikola era nga ghaligho nengeri yakazikiza zikiza ghabula nga dhikali kughanulibwa kumuti kwegyakulira.

Ekyo kinhonhi. Era nga tukyeta ghano, tukyeta kalooli, eliinha lyetwakinhazaaku. Ebintu ebifu kwota nh'okusiiba mu lufula okulya ebinyamanyama oba omusaayi ogusaliibwa okuva mu bisolo, ng'ente, embuzi nh'ebindhi. Era nga kibuuka kyagya eghala singa eba, kiba kighuniiza, asaze oba aise ekisolo

Ekitulakita ekirima oba akasagha obusaghe nga kali gezaku okulongosa. Kumbali ere eriyo ekibira nga kikoze green oba kikoze kiragala omulungi ogh'emiti.

Amatooke nga gali ku motoka era nga kuliku n'atikula, ali mu tisati enderu ne mpale endirugavu. Ku matooke kuliku ekitundubali ekiri mu kala ya kakyungwa era nga embeera y'obwire eraga nti lwaigulo igulo

Bano bagemye baluuni era nga bali gezaku okuba nga bambuka nga baava ekyemanga nga emabali nhi emabali eriyo abantu abetolweire yo nga balikugezaku okuba nga basanhuka mumbera yaibwe nga bwobabona.

Empuuli dhigezaaku, dhiligezaaku okwekanga ela nga dhilingeile enhuma ghaadho. Nge era ghaligho nh'edho edhitafiireyo ku ki kililira. Nge era ghansi ghaligho nh'eitaka ...eisubi

Ekiganha ky'ente nga era dhili gezaaku okuba nga dhilingiliire yedhili kugya. Mulimu edha mayiga amaghanvu, dhe banhazaaku edhiva ebunholo. Mwaba edha maadhi era nga dhili mu colour emyuufu oba ey'akasaayi, kwota endhirugavu edhili enhuma ghaadho.

Endovu nga diri musanvu nkulu inha ento isatu era nga digezaku okuba nga dirikulya eisubi era edimu dirinze eye kyengulu edimu dalinga saidi eye kyemanga

Edho, badeeta mbuzi. Dhiri omughendo gwaadho dhiri ikumi na itanu nga mulimu endhirugavu, mwabaamu enderu edirimu amabala aga kikuusikuusi oba kakobe, mwabaamu enderu edhiziramu kala yonayona, era nga dhiri kutambula nga dhambuka. Dhiri saidi ndala, nga bwodetegereza dhonadhona era nga ebiloghozo bidhitaile gyedhirikugya.

Omusiri gwa dhuuma gunhirira bulungi nga bwo gubonha. Embali nhe mbali eriyo emiti egikoze kiragala era nga bwolengela bulungi. Ghanhirira bulungi nga bwobonhagho era nhi dhuuma mugimu.

Ekiisolo ekityaimeku omuntu ali mulugoye oluli mulangi emyufu era nga ekisolo ekyo bakikazaku erina eryengamiya nga kili kumbali oghe nhandha oba kyoyinza okweta olubalama olwa amaadhi.

Endhoki ghansi gh'enhimiro y'ebimulu. Era nga biri mu kala ya kapapaali, e langi ya kapapaali, ni langi eya kiragala. Nga bwolengera wo, era nga mulimu n'ekuusikuusi.

Onho ali kuyoola kase. Era nga aligezaaku okubonheka nga amwekenya. Kase, edho n'ensigo edhiva mu mwanhi, oba yosa ekiva mu mwanhi, noyo kase. Gwe bamala nhi bakamulamu, yavaamu kaawa.

Onho agemye ekyenhandha mungalodhe nga agezaku okukyetegereza enkula yakyo era nga kighanvu ghanvu mubutondhe nga bwo kyetegereiza agho. Era nga akigemeire mumadhi takitoiremu okusobola okukikuma nga kiramu nga era bwoli kumubonha.

Abaami bali mu lyaato, era nga mu mabali ghaado, g'elyaato mu maadi, waliwo ebisolo ebyetebwa Envuvu. Era nga owundi atweilemu empale kwota n'esaati.

Emotoka nga eyemereire kumbali okwolugudho era nga ghaligho omwami asibye enkota dhamatooke ku gaali era nga nnhigiku nga bwodhibonha. Ghaligho ma bantu abetolweire gho ekilaga nti mulimu abaguzi kwota nha batunzi.

Onho agemye mukifuba nh'omukono gwe, ekiraga obwikaikamu era nga mumboneka bali nga abava okwandhula. Kuba empeta ndhi gibona ku ngalo, kwota nhi gown, nh'omwami mu suuti.

Ebimuli bya kapapali era nga bisagambu bulungi. Wangulu wabyo waliwo enduki eri kugezaku okunununta omubisi. Era nga bikoze kala ya kiragala nga bwona awo

Onho atyaime, batyaime babili. Nga oghundhi agemye camera, ali gezaaku okwetegeleza ebibali embeli, era nh'oghundhi ataile ekintu munkoto oba omusipi ogugemye e camera eyo.

Emotoka oba ebilumuka ghagati mu luguudho. Nga ebindhi bili kugya, ebindhi bili kwila. Nga era kumabali kuliku nhi abo bupikipiki, nga boona bali mu luguudho. Era ghagati mu Town okumpi n'ebitaala...